Tinobonga nebandiko rezvehutano nekuramba eikurudzira ana mai kuti ngarambe eienda neana kuzvibhedhlera munguwo nenguwo ana eindoonekwa Kuti arikukura zvakanaka here.

Kupfeka zvekudziirire mwiri, zvakakosha maningi. Zvinonyanya kupfekwa kuti veibuda eindo detsera antu, kunyanya ayani anenga abatwa nge matenda awo anopararira, akaita ingatei anakhovhidhi, ana kholera ,anhu anoende akapfeka zvekuzvidziirira.

Kune amweni mapazi epasi reshe anofanana naana Unicef awawo anobatikira kukura kweana nekuchengetedzwa kweutano hweana. Tinoaona anombohamba eimbobhobhuya nemanesi muzvibhedhleyamwo eimboafundisa zvaanotarisira kuti ana adetserwe.

Eutanowo anokurudzirwa maningi kuti ngave akapfeka patya dzinoita kuti vasabatira matenda naivapo aibuda kundosipureya mimamuzi mo kudziiriraanhu anoita kuti asabata zvirwere kuti asabatira matenda.

Antu echirume aadakariri kuende kuchibhedhleya ngatidakarire kuende kuzvibhedhleya ana baba kuti teindobairwa mukudziirirwa mumikhuhlani yakawanda ngatiende toobairirwa tidzivirirwe mumukhuhlani ingauya.

Mukuzama kupedza matambudziko akafanana ngeemakorera, ewutano anopota eyimbobuda, eyinamira mapepa kufundisa anhu, kusambe nyara chaiko kunode kufundiswa. Anonamire mapepa anonga akayita nekudhirowiwa mifodho, asikakoni kuerenga aya ,unoona pamifodho.

Zvakakoshe maningi kubairise ana kuadziirire kuzvirwere zvakasiyana-siyana zvinoabata. Zvimweni zvakhona zvinogone kutoakonzerese kuremara kweupenyu. Saka anamaiwee ngatiende neana anobairwa.

Anambuya eduwo, nana sekuru eduwo ,madhokodheyawo ,anokurudzirwe kuzvichengetedza iwona eirape varwere, kuti matenda asatapukire kuenda paari.

Eutanowo anenguwa dzaanombobude kubanzi eifundise anhu munharaunda maererano ngedenda ringadai rauya kungaa kushonga kudhloka nhumbi dzekuzvichengetedza anofundisa anhu eidzipfeka anhu eiona eitofunda.

Eutano anenge eishandira munzimbo dsiyani dzine utenda rekuti rinotapuriranwa anosise kunge aka dhloka zvinodziwirira mwiri weshe kuti asabatire zvirwere matenda akaita saana covid 19 anhu aibudepo akazvidziirira.

Inga zvakandooma mazuva ayani ebeshamupengo. Kwaindori kudzivhara mwiri weshe kuti usatapurira umweni zvirwere chekovhidhicho, munyari muzvibhedhleya muntu waindoinzi ngaapinde akavhare kweshe madhokodheyawo eione kudetsera akabatwa nedenda rakona.

Kune utachiona hwakawanda maningi hunokone kuonekwa munyama yemuntu kana muropa remuntu . Utachiona uhu ndihona hunozokonzerese kuti muntu aate pashi muntu arwara asi inotooneka ngemichina, ayioneki ngemadziso.

Watoite mwana zviyani muntukadzi dakarire chibhedhlera ngekuti ndiko kune ruponeso nekuti ndiko kwaanopona mwana, ndikona kwaunofundiswa kumungwarira mwanawo uwowo unodetserwa nana mbuya kunobairwa kudzivirirwa kuzvirwere.

Eya nge kukoshese utano hweantu ane nguwa yanombobuda ezvibhehleya madhogodheyawo nemanesi eindobhaira antu zvingaa zvekuronge mpuri anobuda eidzidzise antu aibva abaiire ikona.

Chikora chime nachimwe chinotarisirwa kunge chine mvura pakashaikwe mvura muzlnotozwa kuti chikora Chiya chakonywa panosisa kunge paine mvura nekuti pasina mvura apana hutano hwevana unopinda panjodzi.

Abereki ane ana awo arikubaiwa ndichiremba kudziirire zvirwere zvakawanda zvinobata ana adodori munzvimbo yechipatara mwaarimwo.

Muntu weshe unenga weipinda mu munovhiiwa anhu unokarirwa kupfeka nguwo dzemwo dzinosanganisire zvingowani zvinopfekwe mumusoro ngezvimweni zvinopfekwe mumakumbo ngezvimweni zvinopfekwa mwiri weshe anozviitire kuti zvisatapurira muzvi chi mitenda.

Chaanoita eutanoya kuchinge kwauya denda rinonga rouya muntaraunda, anonamira maphepapeshe-peshe. Maphephawo anonyorwa ngemarudzi akasiyana-siyana, eiise ngemifodho kuitire asingakoni kuerenga aya.

Muri baba namai zviyani zvakanaka maningi kuti mumboone nguwa yamunombogumeyo kuchibhehleya mondohlowiwa semhuri mochibhuirwa zvamunofanira kuhamba makaita.

Akuru akuru eHurumende anombobatana neeutano ombogare pashi ombobhuya eutano eibhuya zvaanoda zvekuti adetserwe ipona panobuda mare dzekutenga michini yekushandisa.

Chikora chimwe nechimwe chinokurudzirwa ngeveutano kuti ngapagare paine mvura kunyanya nyanya diviro rekuzvimbuzi. Mwana ngaafundiswe kuti eibve kuchimbuzi, ngaashambe nyara.

Eutanowo tinowabonga maningi ane mukuho aanombohamba mumamuzimo eisipireya ingaa kuuraya nhunga , kungaa kuuraya nhunzi dzinokonzeresa zvirwere mukati memamuzi edu.

Muzvibhedhleya mwedumwo munenge muine ashandi akasiyana siyana . Amweni madhokodheya amweni ngeekutsvaire pashi, amweni ngeekupisha marara, amweni ngeekubika, zvinochizosiyaniswa nezvidxoko zvakhona. Amweni anopfeka zvijena ayo ekurapa, amweni anopfekawo rimweni rudzi.

Eutano anotikurudzira kuti panogara antu ngapasatamike mvura ngekuti mvura ndiyo inoshanda maningi pautano hwemuntu mvura inosisa kushanda zveshe kumwa nekusuka hembe nekugeza mwiri wako unosisa kuva wakahlamburuka.

Kune mapandiko anoona nezveutano akawanda maningi amweni akhona anotomiririre zveutano hwemuntu weshe pashi rehse nyika dzeshe eindoona matambudziko anosanganikwa nawo munyika dzakasiyana siyana zvakafanana nematenda akaita saana kovhidhi ne HIV.

Kunemamweni mabazi anoshandidzana ngebato redu ngebazi redu rezveutano anombopotepo eimbohamba muzvibhehleya iyibhuya ngeanotungamirirepo ezwa zviyayiyo zvawo

Emuzvibhedhleramwo anenguwa yeanondoite mishangano yekuonesana zvinongaazveinetsa nezvinoda kuizwa zvechifanana ozveisiyana nebandiko reanoshandira.

Mvura chiro chakakosha maningi paupenyu hwemuntu mizi yeshe inotseya kuti ive ngemvura yekumwa inonga yakashambidzika uye tinokurudzirwa zve kuti ngaifashaidzwe antu asati amwa.

Anoona ngezveutano pashi reshe anobatana neanoona nezvedzidzo yeana pasi reshe eidetsera ana eisumuka kubva mudanho rimwe eipinda mune rimweni. Zvirikuvabetsera maningi muzvikora umu.

Zvakakosha mwaningi kuti pashi reshe vagare pashi vaone ngezvekuchengetedzwa kweutano hweanhu. Zvinodetsera pakutsvake mitombo yekuti anhu awane kurapwa.

Mvura inodiwa mukati mwekupona yedu. Ndau yega yega inosisa kunge ine mvura, chingava chibhehlera, chingava chikoro, mungava mumamizi mwedu mvura inodiwa peshe peshe kuti zvirwere zvisapararira.

Zvineutano peyana ,kundogara muntu weyindoshekerera, zvinobhuye kuti mundxondo dzako, hamuna zviri kunyanya kushupa, hamuna zviri kunyanya kunesa, hazvina utanoba, kugara muntu akandobate tsaya, akando suruwara.

Mubazi rezveutanomwo mune rimwenihe bandiko rinoona ngezve ndxondo dzeanhu, kuti anhu arikurarama ndxondo dzawo dzakanaka ere eihamba mumabasamo mumamuzimo eibetsera vantu ngekuti dendaro ririkunetsa maningi mazuwa anaya.

Tinokurudzirwa kuti kana tine antu aye mumamhatso anorware ndxondo, anorasike njere, ngatisarega eyindohamba ngemumamizi. Ngatiadetsere. Zviriyo zvibhedhleya zvinoadetsera, eyitopuwe mutombo, eyitopona eyitodzoke kanyi anaka.

Eutano aripo pakuona kuti antu agare zvakanaka. Angave apoteri, angave anhu awirwe nenjodzi dzingava dzemvura inoparadze mizi. Eutano aripo kuona kuti anhu awawo achengetedzeke zvakanaka here, awane pekurya here, awane pekuata here. Ana asandochema, awane pakanaka pekugara.

Arikubude kubanzi makurukota edu ezveutano eindokurukura eindobhuya ngemagodobori edu kumakanyiyo eiasvikira arikuzame kuti adetserane kuti anhu apone ,opuwe mitombo iya okumanidza anhu otopona.

Anoona nezveutano aya, ane nguwa yaanombogare pashi muzvibhedhlera mawomo eionesana matambudziko aano sangana ndiwo, omabhuya pamwepo odetserana kuti angama kunda sei.

Ebazi rezveutano aripohe kuchengetedza apoteri anonga akauya munyika mavo eyitiza hondo kubva kunyika dzawo. Kune bazi rinoona nezve anhu awawo pasi reshe. Rinobatana nereutano kuona kuti anhu awawo achengetedzeka aweneutano hwakahlamburuka.

Iriyo michina muzvibhedhleya mo, imweni yakhona unondoata pashi pamubhedhapo wotomubhuira zveshe zveunonga weiona iwewe wakhona wakatoningira pamuchina po weitoona zvirikuitike mwauri.

Vemuzvibhedleya anosungirwe kuise zviro zvinoverengwa nevanhu kuti aziye pamsoro pazvo, zvimweni zvakona zvinosanganisire kodzero dzemurwere kana agume pachibhedleya unotarisirwa kudini ngekudini.

Zvibhedhlera zvakanaka munharawunda medu mo, kuti unogumepo. Wagumepo, hawugari muzuwaba inongazve inepakavharika pekuti hamupishwi, hamunayiwi uyezve panenge pane zvihlayo munodetserwa makagara pashi.

Zvinokurudzirwa kuti pane chibhehleya ngapaoneke ngekunyorwa munhu asaite pekufungiraba arikunze, kurodhiko ngazvinyorwe zveshe ngezvinoitwepo. Kuti peionekwa ngemadziso, ngemazino, ngemakumbo ,ngeana, ngazvinyorwe anhu aerenge asati agume mukatimwo.

Kuti denda rakura zviyani panenguwa yanombomugarise pasi madhokodheya obhuya nemwi semhuri dzimweni dzemukuwo vanode kuti mutore mutenda munomuashire kumhatso, munofundiswa zveshe musati mwaenda naye.

Anababawee ngatiwe antu anodakarire kuenda kuchibhedhleya tinoona tagumeyo zviri yo zvakanaka maningi zvinotidetsera. Imweni michina ngeyekuti unondorarepo yotobhuya zveshe weitozviona zvinenge zveiitika mumwiri mwako

Zvayo zvibhedhlera zvinotofundisa madhokodheya anoda kufunda maererano nemahambiro eidzinga zvemuntu zviriyo zvikora ngazvinyorwe uye ngazvinyorwe kubva kuti zvakareba zvakadini nekubva pandau yaunenge wakamirapo kuitira kuti muntu aziye.

Eutano anoda kuti ana achengetedzeke pautano hwavo, adziirirwe kumatenda akasiyana-siyana hino anopote eimbobuda eihambe muzvikora eibaire ana kuvadzivirira muzvirwere zvakasiyana -siyana.

Zvibhehleya zvazaremwo mumadhorobheni mwedu mo zvazaremwo mumataundi mwedu chatinoda ke ngazvinyorwe ngazvionekwe kuti zviringepari nekuti umweni unorashikwa osaziya kuti unohamba ngepari zvakakosha kuti chibhehleya chinyorwe.

Zvibhedhleya zveshe zvakanakire kuti wagumepo autambudzikiba ,mikowa inenge yakandonyorwa ,munopinde umwu ematenda aya munopinde umwu zvihlayo zvinonga zvindoripo waremba nekuema unoona pekuhlaya. Asingakoni aya kuhamba zvingoro zvinonga zviripo munoiswe muzvingoro mosundiwa kusvika mwaguma kwamunonga mweide kuno

Madhokodheya edu akafundire mabasa akasiyana siyana amweni anofundira kushandise michinayo yechizvino zvino irikuuyayo amweni anofundira kunasirisa zvinonga zvabudepo pamishinawo zvakanaka maningi zviri kudetsera yaambo.

Mugedhu wearwere wemuchipatara wekuti arwere azorapwa aripo ndiana chiremba muchipatara imwomwo.

Pachibhedhlera panosise kunge paine mekufamba mwakavharika mwekuti arwere haatsvi ngezuva. Panoitahe zvekuhlaya, zvihlayo zvekuti ane matenda ayani ekuti aakoni kumire nguwa refu, anowane pekugara.

Muzvikora mwedumwo munoakwe mhatso dzakasiyana siyana zveienderana nekuti munoshandiswei amweni anotoaka pekufundira dzimweni dzinonga dziri pekusvikira dzimweni dzinonga dziri dzemahofisi evanotungamirire chikora chakhona.

Ariyo kuchibhehleya anonga akafundire kushanda ngeanhu anonesekana mupfungwa anomudesera kuti pfungwadzo dzidzokedzane asaita pfungwa amweni anogumisira oita pfungwa dzekudzungira ariyo muzvibhehleya anomudesera ndxondo dzoite zvakanaka.

Mwagumeyo zviyani kuchibhehleya antu anoiswa makasiyana siyana munzvimbo dzakapambauka. Ana anorwara aya anonga apuwa mibhedha anoiswa kwavo wega. Ntombi neakadzi anoiswa kwavo ega haadhibaniswiba.

Wagume pa chibhedhleya haumbo rashiki baa zvinonga zvaka nyorwa kwe ana kuno rapwe ana kunondo oneka kunenge kwaka nyorwa ngema ara makuru uyezve zveku fambisa zvinonga zviripo kune ano gumepo agomberwa vanonga varipo zvingoro zvemuno iswa motwarwa.

Fundo yaayo mazuwanaya yasiyana neyekaretu. Mazuwanaya ana ofunda ngekuona, ana ofunda ngekubata, ana ofunda ngekufundisana eyibhuyirana eidetserana zveitohamba.

Mazuva anaya kufunda kwanaka maningi. Kwasiyana nekwekaretu kwekuti muntu waindovhure mabhuku, ngaricho avhure bhuku, zvineizvi zvamumichina yemazuva ano, vakundoshandisa makhombiyuta, anomudetsera zveshe.

Ebandiko rezveutano, anocherechedza maningi gore ngegore, zuwa rinoenda anamai koteera. Hino anoo nguwa yaanombobude, eimbohamba muzvikora nemumamuzi, eipe anakadzi zvekushandisa ,nguwa yacho yaanonga ari kunguwa.

Anombogare mishongano akuru akuru enyika ngeakuru akuru emapato ezveutano nebandiko rezveutano eimboonesana zvinodiwa kuti zviite kunyari kepedza matenda ngekuti zvirwere zvisapararira mukati menyika, kunyari kuti mutombo inouya sei mukati menyika.

Chipepa chinoratidza amweni ngezvekudzidziswa kwechirwere cheHIV, kuti chinodzivirirwa seyi, chinorapiwa seyi, nekuti chino-chino chengetedzwa seyi, munyika yeRwanda.

Hurumende yenyika, nebazi rehurumende zvinobatana nemamweni mapazi epasireshe, eyiite mushongano kuwona kuti hutano hweanhu hunofambiswa seyi, unga zvekuwona matenda anenge akaparirira pasi reshe, zvinodetsera.

Muisangano inoitwa kubandodzidzisana nezvemararamiro nezvekuti amweni anobatwa sei . Musangano umomo mune vantu vakawanda anenge eitaura zvakasiyana siyana nemararamiro atinoita.

Mukuhlani veshura matongo unocherechedzwa zuva rimweni pagore rega-rega pashi reshe. Antu achiungana eifundiswa ngezvirwere ichi kuti chodzivirirwa sei. Kuti nyika ienderere mberi antu ashomani asare arikurarama neutachiona hwe eidzi.

Denda reshuramatongo chidambidziko repashi reshe hino anombopote eigare matare eigare pashi eimboonesana , eimboningira kuti chino chirikupera ere onyore pashii zvaanenge oona vonamire kumadziro mohamba kuzvibhedhleramo munozviona zvinonga zvakanyorwa mumadziro.

Tiri imona mubazi rezveutano, kune mamwe mapato arimwo mukati mwona mwo anodziemera. Mapato akafanana neanongorore ngazi. Anoongorore mvura dzinobva muantu. Aripo mapato anonoemera izvozvo kuti woda kuhloiwa unoenda ikoko.

Tagumepo pachibhedhleya atimborashikwiba kwekuenda amweni anotywa kuti ndizohamba ndiyani hino zviriyo zvikwangwani zvinonga zvakanyorwa kweshe kunoitwa icho, uko kunoitwe icho woone kuhamba wodetserwa.

Ana chiremba anodetsera arwere, ana chiremba avavo akabaaindokosha anobatsire antu anorwara zvingava zvimwe zvinopanda ana chiremba anokubatsira ikoko kuchipatara iyoyo.

Zvibhedhleya zveeshe zvinosise kunge zvahlamburuka panogara vatenda pange paripo pakanaka panokurudzirwahe kuti anhu agare asingazi kutsitsirana maningi kuitira kutapurirana zvirwere.

Zvibhedhleya zveshe zvinosisa kunge zviine movha dzekushandisa nguwa inenge yaitika njodzi tinoda motika nekuchimbidza ngadzinge dziripo dzakamirira izvozvo .

Pane zvibhedhlera panosisa kunyorwa ngemagama anoerengeka kuti antu aziye vasapfuura nerodhi vanosisa kuona pakanyorwa oerenga kuti apa ndipona pane chibhedhlera.

Chibhedhleya chinosise kuonekwa ngekuhlamburuka kubva veipinde kugedhi. Zvinofanire kuoneka kuti wagumwepo ngenyaya yeutsanana panofanire kunge pazingaoneki mapepa pashi, uye pakavharwa munohambira antu kuti asatsva ngezuwa arwere.

Zvakanakire zvibhedhleya ngezvekuti haurashikwiba vogumepo zvinonga zvakatonyorwa. Kona ikoko kunorapire ana ukoko kunorapirwe antu ikoko ndokunodare anturume zveshe zvinonga zviripo, ngazvinyorwe ngemutauro unozikanwa ngeantu eshe.

Tinobonga yaamho ngeakafundire basa rekuashire ana. Ana akawanda aipere kufa kumamhatsomwo abarirwemwo. Pamweni kokorere kufema zvakanaka. Hino kwane chibhedhleya, anodetserwa ngeakafundire basa rakona.

Wagumapo pachibhedhlera kuti weingokona kuerenga zvinenge zvakanyorwa pamudhuripo kuti uku ndekwani uku ndekweanoda kubara uku ndekwe akakuwara zvinonga zvandosiyana chero weikona kuerenga woenda kuerenga woenda kwaunofanira.

Tagumeyo muntaraunda yechibhedhleya tinokurudzirwe kuti Tisandotenga zviro zvinondotengeswa neantu eshe-eshe. zvisina kutariswa zvisina kuhloiwa ngemadhogodheya zvimweni zvakona zvinogona kuparadzire zvirwere.

Amweni anotya peyani kurare kuchibhedhlera apana chinombotyisa baa zveshe zvinonga zviriyo munopuwe pekurara mubhedha wakanaka , munenge meitotonhorera mahwindo anenge arimwo anopinze mhepo.

Movha dzinoshande muzvibhedhleya dzinosise kunge dzakanyorwa zvinooneka nemuntu weshe zvinodetsera dzofamba mukati mwerodhi zviyana dziwaniswe mukana kunekuti dzinenga dzeirumba nevarwere.

Mibhedha iriyo kuzvibhehleya mazuwa anaya yanaka maningi imweni inoita yekuhamba weide kugara inotwasanudzwa woone kugara weide kuata inoradzikwahe woone kuata, ngatiende kuchibhehleya, tisatyaba kuti yoo ndotopuwe mubhedha.

Madhokodheya eduwo anosiyana ngebasa raakafundira, mazuwa anaya zvasiyana nekaretu kekuti dhokodheya umwechete ndiye unobarisa, ndiye unoone nzeye, ndiye unoone mazino zvinezvi umweni neumweni omira ngebasa rake wenzeye ngewenzeye.

Zvimweni zvibhedhlera ere zvinenge zvitorine mitombo yacho mwona imwomwo. Veitombuye marwadzo veito puve mutombo vakona ipapo. Veinyorerwa zvinochengetwa muma bhuku kuitira anenge ouya eida kuona kuti mishonga yakashanda yeshe ere.

Ayo madhogodheya anondomira ari ekuona madziso basi. Haana chimweni chaanorapa anomira eiona madziso basi anomubetesra nemichina iriyo yechizvino-zvino.

Kupota teimboende kuchibhedhlera teindohloyiwa zvakanaka maningi zvinotidetsera kuti zvimweni zvirwere zvinonge zvisati zvooneka zvikurumidze kudetserwa zvokurumidze kurapwa.

Ei shandise michini iyi muzvi bhedhleyamwo anosise kushanda ari airi kana atatu, ei detserana kuone kuti muchiniwo uri kushanda zvakanaka ere ano detserana.

Nguwa iyana yatinozwi pindai mubhuye nachiremba ngatisunguke hama dzangu kubhuya zveshe ringaa dendaro parakatangira kuti wakatanga weimbozwa zveidii, ngatibhuye takasununguka tione kudetserwa.

Anambuya wee tagumeyo kuchibhehleya, anambuya anenguva yaanombotivhunza zvinoenderana neutano hwedu, nemagarire atakaita kumamuzi kwedu. Ngatisununguke kumabhuira ngekuti anobatsirika, anoone kudetsereka kuti otidetsera sei.

Pemunopindamwo muchibhedhleya unoona makadzare mapepa. Mapepa avavo mukamaverenga anotomufundisa, amweni akona anenge aimufundisa ngezvezvirwere nematambudziko anosangana neatu mukukura kwavo kushike eizo chembera.

Kunerimweni he bandiko kuzvibhedhleya yo rinoona ngezveku twasamudzwa kwemwiiri angari maboko angari marenje ungari musana ariyo madhokodheya akafundire basa rona iroro

Chiro chakanaka maningi kuti muntu ugare weiziya kuti ngazi yako yakamira wani, unokurudzirwa muntu weshe ikodzero yake kuende kuzvibhedhlera wondohloyiwa wobhuyirwa zviriyo zvizhinji zvakona azvibhadharwi peyani unohloyiwa mahala.

Heanopinda newe payani, muimbayo yekuvhiyirwa, haapindi ega dhogodheyaba. Anenge aine madhogodheya akawanda. Amweni anenge ari manesi, anenge eyidetsera kuone kuti zviro zviri kuhamba wani.

Iriyo michini muzvibhedhlera inoongorora mwiri weshe kana paine parikukonzera dambudziko rinoita kuti mundu arare pashi mundu arware iriyo michina yaunopinzwemo yobhuya zviri kunesa.

Matenda anosiyana-siyana hama voye mumwiri vomuntu. Umweni unopande soro amweni matenda anenge ari paganda remuntu rakona. Rinokone kuite mapundu dai zveikonzerwa ngezuva zveikonzerwa ngeimwe mitombo yatinonga tambo shandisa. Ngatiendei nayo kuzvibhedhleya tindoonekwa ngemadhogodheya.

Mwagumeyo kuchibhehleya munoone kuti ana mbuya ariyo anodetsera maningi anomudetsera mweshe nemhuri mwaunganepo munowane ruzivo anomufundise zvimweni kuti mwei chengete mutendu wenyu kanyi anofundisa zvamunenge mweifanira kundoita .

Ona eutano paanozobude kubanze eimuhloya anonge ambototanga iwo ambohloyana ona pachawo eishandise mishinayo yechizvino zvino.

Woozwe panorwadza zviyani usachengeta denda amweni matenda akakurisa aazorapiki peyani, iriyo michina imweni yacho inovheneka muchipfuvamwo imweni yacho inotozwi bvisai hembe mwohloiwa mwakakumurwa hembe.

Tinobonga muzvibhedhleya medu mune michina imweni inofande kutongoongorora mukati mechipfuva kuti mapapu ari kushande zvakanaka ere. Iriyo michina ngeakafundira basa rakona anenga aripo anokona kuishandisa.

Zvinokurudzirwa kuti chimwe nachimwe chinonga chirimo muchibhehleya ngachinyorwe chinamirwe zita rakona rioneke kuitira kuti zvisasanganiswa, zvimweni zvine maasidhi, zvinokone kukuwadza.

Pemunopuwa paya zvikaba endaimwoitiremwo weti, muuye nako, endaipo mwopfire makararwa, muuye nawo, anochengetwe pakanaka asati atanga kuhloyiwa unochengetwe muzvikabati kuti asakanganisikaba uye asaparadzire zvirwere kuantu.

Vanoshanda nekutora ngazi mumiri yevantu anosisa kunge akadxoka zvekuvhara maoko avo kuti maoko avo asagumana nemvura dzanenge atora muvantu kana kuti nengazi zvonamirwa zvipepa kuti zvizozikanwa choumweni nechoumweni.

Anoshanda munoongororwe ngazi, anosisirwe kunge akadzichengetedza ,kuitira kuti ngazi idzi dzisagume pamakanda awo, asaparadzire zvirwere.

Zvakanakire chibhedhleya, ndichona ichocho, chekuti wagumeyo, anohloya zveeshe, eitsvake panorwadza. Michina iriyo, yakadzareyo, ngatirumbe.

Mucheni iriyo muzvibedhleya inondoshanda mabasa akasiyana siyana. Ngatisatyaba kuendeyo weiti ndotya. Zvakanaka maningi kuziya zviri mumwiri mako pane kuti ugare usingaziyi. Paunozoziya dzimweni dzenguwa vanoti makanonoka.

Muchina unotarisa anhu akazvitakura ane nhumbu unoratidza kuti mwana akagara zvakanaka ere kana kuti akagara zvisirizvo ngekuratidza kuti kuti ana apenyu here arimundani.

Michina yechizvino-zvino yawanda maningi muzvibhedhlera mwedu umwu. Inodetsera kuti matenda akhona akurumidze kuoneka, akurumidze kurapika, muntu opona oende mberi.

Hutano hweanu hunosise kuchengetedzwa maningi tinozviona mudzimba dzekurapirwamo muzvibhedhlera kamwe nekamwe kumhatsoko kanonga kaine pekugeza maoko zvekare panenge Paine pekurashire marara pakachengetedzeka.

Mhatso dzinohloyiwa antu eivhiiwa dzinosise kunge dziri mbatso dzakahlamburuka auoni ngechiro pashi magetsi anenge arimwo munodiwe mwenje unobaka zvakajeka kuitira kuti madhokodheya paanenge oshanda aone teshe.

Mazuva anaya zvanaka neku uya kuri kuite chingezi neku uya kuri kuite muchina kune imweni nguva yeku toti ma chiremba eyi shande munhu panenge paripo pekuti ano bairire maturuzi eshe anoda ku shandisa.

Mishando inosiyanasiyana muzvibhehleramwo amweni ngeekuseensesa muchina amweni ngekutonasira michina yakona inode kupote yeibhonasirwa yeitariswa kuonekwe kuti ichakanaka ere mukatimayomo maenjini achona achiri kushanda zvakanaka ere.

Anoshanda nemichini ,anokarirwa kunge akadxoka mbahla dzinoenderana nepaanoshanda. Dzimweni dzakona dzakaite dzemagetsi. Aafaniri kuenda pamuiri wemuntu ,saka zvaanodxoka ndezvekudziirira nyama yake kuti isaende pamagetsi.

Eyaa anenge ariyo ana mbuya muchibhendleya mwo takapuwa mibhedhayo. Ane nguwa yaanonyora pashi zvinetso zvinenge zveitika pamuntu zveshe. Anosisa kunyora pashi kuitira anouya ngekuti uyu aasweripo zuwa resheba.

Anombo hambe mwo muzvikoramo, akukuakuru ehuumende neanenge eibve mune dzimweni nyika eiona kuti ana arikufunde zvakanaka here, akagare pakanaka ere, aneutano hwakabhlamburuka ere.

Eutano anokurudzira anamai ane ana muma muzi mo kuti ngapote eiende nawo kuchibhedhlera ana eindoonekwa urikukure zvakanaka ere, arikumwa zvakanaka here, hana matambudziko here nekubayirwa kudzivirirwa mumatenda anonga achide kuuya.

Chakanakire pazvibhedhleya, wagumepo chero riri zuwa rekutanga, aumborashikwiba. Kune kunochengetwe anhu akasiyana-siyana, aandoiswi mumwemwo, anosiyaniswa. Ana anoiswe mwavo, anorwara ayani, anamai anoiswe kwavowo vega.

Mazuva anaya zvanaka maningi peyani, kuzvibhedhleyayo akuchatyisi peyani, kundoyenda zveshe zviriyo, michina chingava chedambudziko riri, rinovhenekwa wotorapwa wopona.

Michini yoshandiswemo muzvibhedhlera mazuva anaya yawanda maningi imweni inoite ekubairwe pamagetsi zvimweni zvobairwe pamuntu zveihloya muntu.

Muzvibhedhleya medu, munonga muine makaba makuru, ekurashire zviro zvinenge zvisingachaseenzi. Makukaba aya anonyorwe mazita zveienderana nekuti umwomwo munoiswe chiini, umwomwo munoiswe chiini zvine mabhothoro, zvine naiti, zvine mapepa, zvine mapurasitiki. Zvinondodaro mumwe nemumwe mwazvona.

Micheni iriyo mazuva anaya yawanda maningi muzvibhedhleya inoshande mabasa akasiyana-siyana , imweni inoshande kuhloya nyama dzovantu , imweni yeishande kugadzirise zviro.

Muzvibhehleya mwanaka antuwe mazuwa ano zvino azvicharemi achaiiti zviro zvekutwara eibva pandau eienda pamweni ndau anogadzira michina yacho akaona kuti wakakura anoisa makumbo oita ekusundiwa anenge aine mavhiri.

Hamabiyo kuchibhehleya tinohloyiwa iriyo michini ungava pari panorwadza, chingava chiri chinorwadza zveshe zvaayo muzvibhehleya. Chimweni chakona chinonga cheitokukombidza, zvirimwo mukati mwenyama yakomwo.

Yavanenge veishanda nevantu nevarwere muzvibhedhleramwo madhokodheyawo zvizhinji zvakona habati nemabuku zvichiyo zvimuchina zvekuti anosimudza chiro chimwe eitosimudza zve chimwe eisa pakadeno.

Zvibhedhleya zvamazuva anaya zvasiyana ngezvekudhaya. Zvinozvi muchini yawanda yekuhloya peshe panirwadza michini iriyo ngatiendei kuchibhedhleya tinobetserwa.

Eya michina iriyo muzvibhedhlera yakawande maningi zviriyo hambai kuchibhedhleya tohloyiwa iriyo michini inoongorora peeshepeshe munohloyiwa michina yakazareo.

Muzvikora mweshe, munosungirwa ngeveutano kuti munge mune kabhokisi kanoiswe mitombo nezvimweni zvingashandiswa kana kuri kuti paite njodzi. Mwana akuwara pachikora, anotanga abetserwa apapo asati arumbiswe kuchibhehleya.

Madhogodheya eduwo eishandise michini yeduyo muzvibhedhleyamo anosise kunge akazvichengetedza onawo pakutapurirwa zvirwere anopfeka mbahla dzinoita kuti asatambire matenda kubve kuata kuarwere

Madhokodheya ane zviro zvanosungirwa kunge ainazvo nguwa ngenguwa yanenge Ari pachibhedhlera nguwa dzimweni dzemukuwo unotovaoana vakabata kabhokisi kanenge Kane maturuzi akona.

Uchinge wakuwara zviyani unopuwe amweni makumbo ekuhamba ndiwo chinonga chiono mavhiri weihamba kubve pane inondau weinde pane imweni zvinodetsera kuti akaremara ayani asarasikirwa maningi.

Zvakawande zvimichina zvinoshande muzvibhedhleyamwo, zvimweni zvakhona zvoshande kutarisa kuona kuti ,mwoyo wako uri kuphamba zvakanaka here, zvinobairwe muzvikunwe, chimweni chacho, chondobairwe kumagetsi kumuchina chotobudisa pamuchinapo kuti zvakamira sei, mumwiri wemuntu.

Matuluzi anoonekwe muchibhedhleya akandosiyana-siyana, zvimweni zvakona zvinoite kuti ana ashandemwo arerukirwe ngebasa. Zvizhinji zvakona zvine mavhiri kundoite chekusunda hausimudziba.

Muzvibhedhleyamo munoshande maturuzi akasiyana siyana amweni anoshande kumadzino ekuonesa waise chiro chachona unoona chiro chakura dhokodheya oone chekukubetsera nemichina iyoyo ngematuruzi awawo.

Tinokurudzirwa kuti teishandire payani patinoona kuti tingakone kubatira matenda ngatibate takagokla zvinogoklewa mumaoko medu kuti tisabatira zvirwere. Kungave kuashira murwere, kungave kuashira mwana chero muri kanyiyo munosisirwa kuti zvinge zviripo.

Yavanoita kee vagumeyo kuchibhedhleya aka ningise dambudziko rako akaona kuti irori hariiti kuvhure pane antu. Anokuisire zvimweni zvinonga zvakavhara zvoite kamhatso vobetsererwa mwona.

Zvimweni zvino batsira anhu, unganyari muzvibhedhleya, unganyari kumabasamwo kwauno shanda, zviriyo zvimagaba zvaayo mazuwa ano zvinoiswe pamagetsi, munhu owane mvura inodziya mangwanani ega ega, ino detsera kuti muiri uswere wakahlamburika.

Zvakawanda zvinosanganikwe nazvo mukurarama. Umweni unoshaishe kutsika woguke mukumbo. Umweni unokuware mushana ngekuhamba, umweni unokuara ngetsaona. Umweni ngekurwara chaiko, asi zviriyo kuzvibhedhleya zvinomudetsera kuhamba.

Michina iriyo kuzvibhedhleya. Tisatyaba, kuti hai ndonochekwa nechigero nechigero chambocheka umweni. Zvinoiswe mumuchina hai, zvosukwa imwona imwo mwumwuchina kuti zvizoona kuseenzahe

Zvi bhedhleya zvedu zvane michina yaka wanda maningi ino senze mabasa aka siyana siyana zvimweni zvi hlayo zvinondo enderana nekuti zvinoda kushanda pari zvimweni zvinoita yeku rariswa zvimweni zvoite yeku tenderera zvirimwo mu zvibhedhleya zvinoti betsera.

Zvakawanda zvi michina zviri mu zvibhedhlera zvimweni ngezve kuona kuti mwoyo waku uri kushanda zvakanaka ere zvinobairwa pa makombiyuta kumweni kwacho kobairwe pa mwiri wako pangari pa chikunwe wo bairwa.

Kune mhatso dziripo pachibhedhleya tinoenda kohloiwa ingava ngazi dzingava weti dzatinozi endai munoisire muchigana ingava tsvina yemene mene zvinosvike ikweyo zvoshandisirwe mucheni irimarimwo maturuzi anenga ari imwona anoshande kuhloya.

Kuzvibhedhleya ikona kune micheni yakasiyana siyana. Imweni inoseenzeswa ngeanonga eyitwasanmudze mwiiri, mungange kutasanudze makumbo, amwe anenge eyitasanudze makumbo, inodetsera maningi michinayo iri muzvibhedhleya

Michina mizhinji iri kuuya kurerutsa basa kuantu. Manesivo madhogodheyavo hachahambi akatware zviro zvizhinji zvangemavhiri. Kundoise mitombo yavo kana dai chikafu otosunda eihamba muarwere.

Ana edu arikuende kuzvidzidzo zvavo zvepadera arikufundire mabasa akasiyana-siyana. Vazhinji vakona varikufundire mabasa emaoko ekugadzire michini yakandosiyana-siyana.

Ariyo ana mbuya akungoite basa rekuashire ana kwenga pachibhehleya zvakanaka maningi anondofundiswa eifundiswa zviyani anosenzereswa mifondo yeinenge yeishandiswa eironzerwa eitaticha.

Ngati satya ba kuende ku zvibhedhleya tinondo detserwa zviriyo zvino shanda micheni iriyo ino detsera ku hloya mwiri wako veitore ngazi veyi ise mucheni vei onekwa pane dambudziko vo detserwa.

Muzvibhedhleya mwedu mwakanakire kuti awuyambi ngokungo gara wega, vanokupe mukana hama dzako dzeiuya dzeimbokunangisa kuti muri mweana mune mibhedha zvinenga zvirimwo zvokuvaraidze vana kuti asa surukirwa.

Tinobonga yaambo ngekuandudzwa kurikuite zvibhedhleya zvedu. Zvayo kuzvibhedhleya zvakanaka zvakaite zvingoro zvekuhamba ngemitombo. Zvakaite zvingoro zveihamba ngemadhiripivo mibhedha yakahlamburuka maningi.

Emmunoendeyo kuchibhedhleya payani, kundotorwe ngazi kuti ihloiwe, inoiswe mukabhotoro, kanovharwa, konyorwa. Anonyore mazita ngekuti painoende kumichinayo inoenda yakawande. Anonamire kaphepha kane zita remuntu.

Kune maturuzi aka siyana siyana ano shandiswe mu zvibhedhleya zvei enderana nekuti anoda kushande pari zvimweni zvoshande ku madziso zvimweni zvoshande mu matumbu eyi vhiya anhu zvimweni zvoshanda mu mazino.

Kana tichinge ta kuvara zviyana ku makanyiyo ngatisango kuma ndonga wotange kuhamba ndiyo uno toenda kwa chiremba kwa dhokodheya vono kupe chakanaka cheku hamba ndicho chisinga kurwadzi chisinga ku kuzvuri.

Kune rimweni bandiko kuzvibhedhleya kweduyo rinoona ngezvekudzoserwe kwemabhonzo anenge abuda munzvimbo kunyanyanyanya anenge akuwara ngematsaona kana anenge akuwara mumitambo vanayo michina nematuruzi ekukuisa kuti zvidzokere pandau.

Iriyo michina yechimanje manje iri kudetsera zvemene muzvibhedhleya umu. Ngatiende, weshe une panorwadza irimo muzvibhedhleya michini inohloya peshe panorwadza.

Chiro chanotange kuhloya veigume pachibhedhleya anotange kuhloya moyo vako kuti uri kupomba zvakanaka ere. Anotange kusenzese zvimichini zvavo zviripo usati vambogume kwadhogodheya. Anotanga kuhloya apapo kuti zvakanaka ere oone kuenda mberi nekukurapa.

Movha dzinotarwe varwere ngava dzedambudziko ,nguva dzenjodzi, dzakakosha mwaningi kuti dzinge dziri pasende .Zvekarehe muntu unokarirwa kunge aine nhamba ,kuitira akapunda munjodzi unongofona ,movha yo yomhanya youya yomudetsera.

Yakawanda michini yavamo muzvibhedhleya mwedumwo yakawanda. Imweni inoite yekubairwe pamagetsi yobairwe rimweni divi kumuntu, zvohloya zvobuya pane dambudziko.

Anoshanda nemitombo anoshanda nekuhloya anhu anoshanda nekutore ngazi nezvimweni zvinotorwa mumwiri dzeanhu anokurudzirwe kuti ange akadhloka zvidhloko zvinoite kuti asabatire matendaba.

Zvitoro izvi zvemitombo nezvimweni zvisiri mutombo asi Unyari wakakuwara ngakutyoke murenje zvirimo zvinenge zvirimo nekuti zvinodetsera mukumbo wako uone kuhamba zve.

Mabhegi anoisirwe mishonga yekurapa antu anenge achirwara. Pamwe pacho inobatsira pamuntu anenge akuvara inobatsira kurapa inenge ine mabhandeji nemishonga yekurapa yekubvise marwadzo kwenguva iyona. Muntu akamirira kuenda kwachiremba.

Irimo muzvibhidhleya michina inohloya peshe peshe imweni unoite kuhloyiwa wakangowata chimuchina chacho chohambiswa ngepader pako cheihloya chobhuya panorwadza panenga painedenda.

Eyavanoita kuzvibhedhlerako zvakaoma kuti denda rakoro aridi ridetserwe antu eshe Akaningura ane zvanotora zvavanoisa zvekuvhara pavanenge panenge pachishandira pochishanda wakavharirwemo.

Eya mwiri yedu inosvika painombotame ngazi. Inogume painombotame chikafu chakakwana mumwiri. Mabonzo edu, makodo edu aya anosvike panguwa yaanotame simba. Iriyo mitombo inodetsera kusimbisa makodo awawo mumwiri.

Mitombo iya yemuzvibhedhleya, unoti waunona unonga wakaputirwa zvakanaka .Chibhokisicho, chinenge chakanyorwa. Dzimweni dzenguu dzimweni nguva chinonyorwa nemitauro yakasiyana-siyana kuitira kuti muntu weshe akone kuerenga.

Tinokurudzirwa mudzimhatso mwedumo kuti mitombo ngaigare pakapambauka ngaigare yakaparadzaniswa. Mitombo yemhuka ngaigare iri kwayo yegani, mitombo inorapa antu ngaigare kwayo yega.

Anamai woye tisapanane mitombo kumamiziyo. Kuti waone kuti watemwa ngesoro ende kuchibhehleya. Tisapanane mitombo. Mitombo iyi inenga yakanyorerwa munhu, zveienderana ngeuremu hwake, zveienderana nekureba kwake. Amuzi kufananaba.

Mitombo yedu yechianhu, yodhibaniswa mazuvaanaya nemitombo yechiyungu, yobudisa mitombo yakasimba maningi inotidetsera ,imweni inotoshanda kuwedzera ngazi mumwiri, ukaumwa wona uwowo, unowedzera ngazi mumwiri wako.

Mushonga vekurapa unoiswe mumvura kuti uzo nyunguduka uzomwiwa uyu unorapa zvirwere zvakasiyana-siyana, zvino konzerwa ngezvimwe zviro.

Zvinodetseredza mukukura kweana zvawanda maningi .Tinokurudzirwa kuti ngatizvishandise, zvimweni zvakaita ungatei ngezvepukutisa ana zviyani ,zvinoita kuti ana asazare matenda, asapararira. Zvinodetsera maningi . Ngazvitengwe muzvitoro zvinozikanwa kuti zvinotengese mitombo.

Muzvibhedhleya munoonekwa mitombo yakasiyana siyana. Imweni inoite yakaite mvura, imweni inonga yakaite ipfu , imweni inoshande mabasa akandosiyana siyana, imweni ndeyekusukise zviro, imweni ndeyekudzora, imweni ndeye kumwa.

Tiri imwona munochengeterwa mitombo, kana kuti zvitoro zvinotengese mitombo, mitombo ngainge iri mwakavharika kuitira kuti isaende bukuta, ngaiiswe munovharika, ngaiiswehe mune magirazi andu anoona zvaanoda arikuretu.

Kuzvibhedhlera ko ririyo bandiko rema dhokodheya anonga akandofundire zvekuradzika antu kuti ode kundovhiiwa zviyani , riryo bandiko rinomirira izvozvo anotombopota eite mishangano akadziemera ega.

Imweni mitombo yedu yechi andu yaku shande ku gadzira zvaka siyana zvimweni zvakona zvinenge zvei pupuma mafuro zvino bude muteu redu remuma muzi iroro.

Kune amweni antu anorarama nematenda akafanana nekuti akasvika pane maruva emumbuti vanopupire madziso. Mitombo iriyo kuzvi bhedhlerakwo yekuti munoshandisa madziso arege kupupira.

Kune antu anonga akabatwa zvirwere zvakaita sekukwira kana kuderera kwakanyanya kweshuga mumwiri asi Ariyo maphirizi anodetsera kuti shugayo igare yakagadzikana .

Muiri wemuntu unotarisirwa kuone kudya kwakakwana kubudikidza nezvikafu zvaanorya .ASI ke kana akazvishaya zvikafu zvakona iripo mutombo yogadzirwa mazuwa ano yonasira yanenge eiti inodetseredza kuwanza mafuta mumiri inodetseredza kurwisa zvirwere mumiri.

Pamunotenga mitombo payani muchitoro chinotengesa mitombo ngatiningire tione kuti mutombo wakanyorwapo papepa rawapiwa ndidhokodheya ndiwona ere wawapuwa mapiriziwo akakwana ere arimo.

Mitombo yemuzvibhedhleya, inosise kuwonekwa yakanyorwa nemabara anowoneka, kuti anoyishandisa akone kuwerenga kuti unofanire kumwa wakawanda zvakadini. Uye inofanira kunge yakalumayidzwa zvakanaka.

Kudhaya kwantu ayisada mapiritsi peyane, nekuti mazhinji akhona ayivava. Zvino, izvi zvanaka maningi. Amweni oputiridzwa ngetumweni tupepa wodinga kudayi hauchazvi kuwawa kwawo.

Mitombo ye ana ino sise kunyorwa zvino oneka kuti uyu ngewe mwana dai uri kupi dai uri kure unotoona ngemanyorerwo nge zvimudhuri zvino iswepo kuti uyu mutombo ndewe ana.

Mitombo yedu yemuzvibhedhlera yakanakira pakuti inonyorwa kweyakabva inonyorwa mamwiro eunofanira kuita ngechipimo chakona chinonga chirimwo ngundovhura wotora kakapu kakona woerenga kuti unodire wakawanda zvakadini.

Mitombo yedu yei nasirwa ino nasirwa iri mwaka siyana siyana imweni inouya iri yeku bairwa inonga irimwo mu zvigaba mizhinji yakona yeku bairwa iyi inoda kuchengetedzwa pano tondorera.

Mitombo inobve muzvibhedhleya yakanaka maningi inokurudzirwa ngekuti ndiyona inenge yakanyorwa zveshe zvaunofanirwa kushandiswa unonyorwahe mazuva auno tarisirwa kushandisa ingava yemadziso ingava yezvipi matenda api ne api.

Tinokurudzirwe kuti tishandise mitombo yatinenga tatenga mundau dzinotenderwa nehurumende. Imweni mitombo yakayita ngati yekudzora. Ukatenga kunanhu vasingapiwe mvumo, unotenga neyimwe inozokukuwadza.

Kune umweni mukhuhlani wokudzarirwa, kuvharwa kwemweya munhu weyihamba kana kuti aka ata antu iwawawo anokurudzirwa kuti agare nechimuchina chacho kuti ozwa kuti ozarirwa ochishandisa peshee paanenge ari.

Maphirizi amazuva anaya asiyana neekudhaya. Haachawawiba, kudhaya antu aigume pakumavenga maphiriziwo ngendaa yekuwawa, zvinezvi yaayo mitombo yakawanda maningi inosanganisire inorape bhiipii iriyo, tengai antu mwari, mumwe mudzikise bhiipii.

Mapirizi ariyo muzvibhedhlera medu tinopuwa ariyo hee muzvitoro zvinotengese mitombo ngatiendemo tisangotenda peshe peshe mitombo inotikuvadza tikatenga kuvanhu vasina kupiwa mvumo yekuitengesa .

Mitombo inopuwa kuchibhedhleya yakanaka maningi ng ekuti ine chipimo. Yedu yekumakanyiyo kudhayako yanga isina chipimo kwaindova kudunga nakudunga kusvika zuva raunopona. Zvinezvi yanaka inonga yakanyorwa nochokupima chachona chinonga chirimwo.

Tinokurudzirwa kuti kana tatenge mitombo zviyani ngatierenge zvononga zvakanyorwepo pachipepapo zvinonyorwa kuti makadhibaniswa chiini ngechini ngekuti dzimweni dzenguwa munenge makaiswe zvimweni zvaunokone kutadza kuwirirana ndizvo ngatierenge .

Mitombo yedu yechivanhu mazuvano yovandudzwa peyani zvotoiswa mumagaba akanaka maningi zvaanozoita ke anonyora kuti uyu wakagadzirwa ngemitombo yechiantu .

Mazuwa anaya kwanaka kwakugadzirwe mitombo yeana inoiswe ngezvinotapira mukatimwo kuti ana adakarire mitombo kana vopuwa zviyana kana akotsora.

Vanoona ngezvekugadzirwa kwemitombo ari kubatana neanoona nezvemitombo yechibhoyi okumanisa mitombo iyani yorongedzwa makanaka yotonyora mazita antu ototenga otopona.

Kuti tapuwe maphilizi anhu aMwariwe ngatimwe tipedze eshe atinong takapuwa usati zviyana ukazwa zvopinde mhepo woti ndapona Iwo asingazi kupera, ngatipedze maphilizi ndokunonzi kupedza chirwere.

Hamawe tisandoti tawone mapilizi waone zita wotomanya kuti ndiona ndipei mai onini. Anosiyana ngemutombo unenge wakaiswa mukati mwonamwo. Unoona amweni anenge akanyorwa imwe nhamba asi risiripi pilizi rimwechetero. Umwe wakanzi twendi faifi umwe wakanzi fifite kunyanya mutombo ye bhipii.

Zvitoro zvinotengese mitombo , zvinosise kunge zviine mitombo yakarongedzwa makavharika. Kune imweni mitombo isingadi mphepo, kune imweni mitombo ,isingadi kuchaiwe ngezuwa. Ngainge iri makavharika.

Tinobonga neakafunda ari kufundire kurapa antu. Iriyo mitombo yakawanda kusanganisira yemadziso. Hinokee antu aMwariwee ngatisapanane mitombo kumamiziyo ngekuti inosiyana cheinenge yeirapa, aifananiba inyaari iri yemadziso inondosiyana zveinoshanda mukatimwo.

Mitombo yogadzirwa zve mazuwa ano aya yawanda heyinoda kei inoda kuti wapuwa nechibhokisa chakona inoda kuti utange waerenga wowona mashandisirwo kuti usingazi kubhuirwa ndiadhokodheya unokwanise kuzviverengera woona kuti unoshandiswa sei.

Chanakire mapirizi emuzvibhendleya ngechekuti zvinonga zvakangonyorwa zveshe zvirimwo mukati mwo zvinonga zvakangonyorwa kuti ayaa ndeekumwa. Ayaa ndeekudzora. Ayaa ngeezvakati. Zveshe zvinonga zviri po pachibhokisi.

Tinokurudzirwe kuti antu wee tapiwa maphirizi kuzvibhedhlerayo ngatimwe eshe. Paanokupa anonga akatoerenga mazuwa aunofanira kuamwa, usati ngekuti soro raipanda zuro rapora wosiya.

Tinobonga anogadzire mitombo. Akaona kuti zvakanaka kuti mitombo yeana iiswe ngezvinotapira asawa ana asingadi kuone mitombo ave ana anodakarire mitombo.

Mitombo yemuzvibhehleya imweni yakona inonga yeita kunge inorapa denda rimwechetero imweni inouya iri mumabhotoro akati kure ,imweni youya ngeari pakati ,imweni muzvibhotoro zvidodori.

Mitombo yedu yechimanje manje inouya irimumhando dzakapambauka imweni inouya iri yekudzora, imweni inouya ari mapirizi, imweni inouya yakaite mvura imweni inouya ari majekiseni.

Mitombo iriyo kuzvibhedhleya inenge yakachengetedzeka maningi imweni inoiswe mumabhodhleya ovharwa zvakanaka anodumhaidzwa zvekuti apapindi mbepo uye tisapanane mapirizi kanyiko.

Antu eshe anoshande muzvibhedhleya anokurudzirwe kudzichengeta kuti asatore matenda kubva muarwere. Kushandise zviro zvakafanana nezvekupfeka mumaoko zvinodziirire kupararira kwematenda.

Antu amwari wee tinokurudzirwa kuti ngatitenge mitombo kuzvitoro zvemitombo zvinozivikanwa zvakanyorwa mazita, tisatenge mitombo mukati menzira mutaundimo, unotikuvadza.

Mitombo yedu yechianhu irikusanganiswa nemitombo yechingezi yogadzire mitombo yakawanda maningi imwe inosanganisira inodzikisire shuga kuti isava yakakwira maningi kana yakaderera maningi inge iropakati nepakati.

Ebandiko rino ongorora ngazi dze anhu mu mwiri matenda mu mwiri ye anhu ane nguva yaano mboite mishangano nge abereki ne awo e zvibhedhlera eyi onesana kuti zvinga izwa sei mitombo yooneka sei.

Munoti magumeyo kuchibhedhleya nguva iyana yekuti makamirire kunyorerwa aripo anouya eimufundisa maererano ngezve zvakasiyana-siyana. Kudzichengeta utano hwedu, dzimweni dzenguva anenge aine zvimabhuku anokone kuerenga eipuva overenga.

Zvakanaka maningi zvino izwe ku zvibhedhleya yo anoise zvihlayo kuitira ane matendawo ekuti akwanisi kumira nguva yakareba ano puwe pekugara eyi emera kupinde mukati.

Tinoona patinogumeyo muzvibhedhleyamwo. Kune kunorapwa ana ega, anozopuwa nguwa yawo yega. Anopuwa nzvimbo yavo yega ngendaa yei? Ngenyaya yekuti adodori anokurumidza kutambira zvirwere sakei veirapiwa kwavo vega.

Anhu anokurudzirwe kuti, kuti kwanzi kune chiri kudziirirwa zviyana, tisatye naitiba. Ngatiende tinobairwa tidziirire muzvirwere zvingaita ingatei anagotsorwaro, anakhovhidhi, anaibhola. Ngatidzivirirwe kuzvirwere izvona.

Bazi rinowona ngezvenyika dzeshe pashi reshe, reUnited Nations rinodetsera kuwona ngezvehutano hweana, kuwona ngezvinodyiwa ngeana nezvinorimwa kusimbise hutano nechikora cheana.

Kune amweni mapazi anoshanda ngemabandiko ngere utano anodetsera anhu mhuri yeshe kuti igare iine mufaro mapandiko akaita sehappy hearts ari kudetsera zvakanyanya munharaunda medumwoo

Ana mai wee tinokurudzirwekuti tichinge taone mwana kuti unechamubata uneparwadza ngatikurumidze kurumba naye kuchibhedhlera anoonekwa amweni anoti kuti asingazi kuatepashi arwari. Zvirwere zvinosanganisira zvekukanganisike ganda zvinoda kukurumidze kuenda kuchibhedhlera.

Tinokurudzirwa ana mai kuti wabate mimba yako zviyani rumba kuchibhedhleya mwedzi mitatu isati yapfuura kuti undoongororwa kuchengetedze mwana hrimwo mundani pane zvimweni zvinofanire kutanga zvahloiwa mwana asati akura mundani.

Musashunguridzikaba ana mai woye mukazwa ana mbuya ati chimbouyai timbopa mwana mubhedha, timbomuhloya arimuno muchibhehleya. Ana mbuyawo ane rudo maningi anondouya eizama kutamba neana kuti murwere ahlamburuke, azwe kudakara.

Anamai anokurudzirwa kuti aende neana kunotariswa mwedzi wega wega eionekwa kuti ari kukura zvakanaka ere kuti paine dambudziko okurumidza kudetserwa anopima zveshe kurema kwemwana, kukura kwemwana, kusimba kwemwana zveshe izvozvo zvinotariswa.

Ena aripo anoite mukonyo wekusade kuenda kuchibhehlera hino anombobuda ona awawo anoziya ngezve utano ombouya kwamuri yo mungaa mumataundi ogara nemwipashi mweikurukura mweibhuya zvinomunesa.

Ngatifundise vana ana mai woye!, zvakanaka peyani kuone mwana wako oenda kuchikora chekunofundire kuite dhokodheya zvinodadisa maningi waona amira abate zvona zvinoshandiswa muchibhedhlera ngemadhokodheya.

Mwasvikemwo muchibhedhleramwo muya mune mapato akasiyana siyana. Kune kumweni kunotoshande zvekubvise mazino, zvekuone kuchengetedzwa kwemazino unoende imwomwo okudetsera anoite zvemazino.

Andofundiswi kubaya majekiseni woga kuzvibhehleyako madhokodheya aya, anofundiswa mibhedha inorara atenda kuiwaridza kuti atenda arare pakanaka anofundiswa zveshe izvona.

Mazuva anaya madhogodheya awo oite zvekuti unofundire kurapa madziso unomira ngemadziso, unofundire kurape zvimweni unomira ngeichocho. Ndosakei mweiwona emadziso mwuchienda kwenyu mega, emudumbu mweiyenda kwenyu mwega, mwasvikepo pachibhedhleya.

Eya rekundoita madhokodheya yo ando gume iyoyo ofundire mabasa aka siyana siyana amweni ano fundire kundoite zvema kodo amweni anofundire kundoite zvema kenza eindo siyana siyana zviriyo zvikorozvo zvakona zvinonga zvei fundisa anoda mabasa awawo.

Akuru-akuru ezvibhedhleya neakuru-akuru ehurumende, anombogare pashi eimboonesana kuti zvinozwinyi kuti mamwe matenda apaurike. Zvinozwinyi kuti imweni mitombo iuye kubve kune dzimweni nyika.

Tinotenda hurumende dzedu dzakapa mukana wakaenzana kuvantu rume nevantu kadzi hino zvinozvi akadzi edu azaremo muzvibhedhlera ndiwona atova madhokodheya akona .

Anababa anombokurudzirwawo kuti ngaaonekewo eibatikira ana arisi basa raanamai egaba kutotorawo mwana waone kuti pane chanetsa dani chiro chapinda mudziso baba rumbaiwo ngemwana musaemera mai acho kuti toona mai ouya.

Muzvibhehleya mwedumwo mune mabasa akandosiyana siyana anoitwemo amweni ngeekusuka, amweni ngeekubika anobikira atenda, amweni ngeekutsvaira kunasire nzvimbo kuti igare yakachena.

Paanogumeyo kuzvikora ana aende kofundire udhogodheya haandotangi nekufundiswa kubaira majekiseni. Anofundiswa zveshe zvinyari nekuvaridze mubhedha unode kuzoata arwere paanenge eishandira anofundiswa ikweyo.

Ana mbuya eduo kuzvibhedhleya anofundiswa kuti asasuwa kuti eiona murwere zviro zviitengatei zvinoendeka eishekerera ingatei denda riripo anoshekerera kuti azame kuti aone kuti munthu haasi kurwadziwa.

Vanoshandemwo muzvibhehleya ane nguva yaanomboite mushongano ombodibana eimbofundisana maererano nekubata arwere, nekubata matenda ,neutsanana chaihwo pachibhehleya.

Muzvibhedhlera mune mhatso dzekuti anhu anopindemwo einovhiiwa dzimweni dzemukuwo eibariswa ana mwona imwomwo. Zvakanaka maningi ngekuti munenge muine anoziya basa rawo, anoziya mushando wawo, akaufundira amumbofiba munopona.

Hazvakanakirake kuti kuchibhedhlerako kuti Aona kuti denda rakoro ariiti kuti muntu weshe andoningura anosisa zvanoisa zvinokuvharuremo zvinoita ngatei murikukambatso kako okudetsera muri mumbatso makona.

Kuti kwaita denda zviyani rinonga ranesa munyika zvinotaurwa peshe-peshe zvinotaurwa mumaredhiyo, zvinotaurwa ngemuzvivhitivhiti. Muzvivhitivhitimwo kune anenge varimwo veishandise maboko kuitira ayani asingakoni kuzwa, anoona zveibhuyiwa.

Mazuwanaya kufunda akusisinapi kwekutarura kuti uyu ngewemukadzi uyu muisa. Muntu weshe wakutarira kungofunda kuchikora veifunda mabasa emaoko zvisingatiriri zvakare zera.

Yaayo mucheni mazuva ano muzvibhedhlera medumo. Anamaiwo akatwara unondoenda, mwana unondohloyiwa achimo mundani. Unokona kutobhuyirwa kuti mwana uyu indombi ere kana kuti kajaha.

Zvibhehleya zvedu izvi zvinana chiremba akawanda maningi. Amwe neamwe anebasa rawo raanenge akafundira. Amweni anenge akafundira kuningira madziso basi. Weshe wauya ngedambudziko remadziso unoende ikweyo.

Kune michina inovheke kunyangwe nxondo dzemuntu kuti zvakamira zvakadini. Anondomuise mwukatimwo ,yena obuda ochiningire pakombiyuta paanenge eiona eiratidzwa ngechirokuvheneka. Iwewei unenge urikuseri ena arikusei.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotarisirwa kuti zvioneke mudhuze nemunogara anthu ,mudhuze, musinde nemumamizi kuti anthu akurumidze kudetsereka nguwa yedambudziko.

Chibhendhleya chimwe nachimwe chinokarirwe kunyorwa anhu akone kuerenga zvinoizwepo nenguwa dzaanovhura ngenguwa dzaanovhara kuti anhu asauyepo chakavharwa.

Muzvitorozvo zvinotengese mitombo zvinenge zviine rimwe bandiko rinonga rakaiswe zviro zvinoshandiswa neanenge akuwara ngevaya vanorumba vanoite zvemitambo ngezvinodzoriwa kuti munhu einga akuzvuka kana kukuwara ari pakati pemutambo.

Muzvitoro zvedu zvinotengese mitombo munooneka hee imwe mitombo inodetsera vanthu anoite zvekusimbise mwiri imweni inenge yeishqnda kuawedzera simba paanorumba paya imweni inenge yeisimbisa makodo awo.

Mapirizi ekurape marwadzi anonyaradze marwadzo zvingave zvemusoro kana ma mazini anopanda mapiritsi anobatsire kunyaradze marwadzo kwenguwa iyona.

Muzvitora zvedu zvino tengesa mitombo azvi tengesi mapilisi ega zvino tengesa he nezvino betsera dai watyoke murenje zvirimo imwona zvamuno ona zveku twasanure ma renje.

Tinobonga yaampho, ngezvitora zvinotengese mitombo. Zvawanda maningi mumantaraunda mwedumwo, asi antu anokurudzirwa, kuti atange aenda kuchibhedhleya, oonekwa nemachiremba oanyorere mitombo, kuti azoone kunopiwa kuchitoro.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinosise kunge zveioneka, zviri mudhuze, musinde ngemizi, musinde neanhu ,uyehe ngazvinyorwe zviripo, zvinyorwe zvinooneka, antu akone kuerenga ari kuretu.

Chakanakire kuzvibhedhlera ngechona chekuti haumborashikiba wagumeyo, peshe zvinonga zvakandonyorwa madhoo akona zvinonyorwa kuti umwo ngemwemishonga, umo ngemadhokodheya wemadziso , umo ngepe anode kuhloiwa matenda akafanana ne AIDS.

Mwagumeyo muzvitoro zvinotengese maphirizi zvinenge zvakarongedzwa zvichienderana nekuti zvinorapa chiinyi kana iri mitombo inorapa shuka inenge yakandoiswa pamwepo zvakandorongedzwa zvakanaka.

Zvitoro zvinotengengese mitombozvo haisi mitombopi yega nemaphirisi ega avanotengesa. Anotengesahe nemikaka yeana kune mikaka inogadzirwa yeutano hwemwana kunyari mai vacho vakatamika asingavani mumukaka vamai. Dai mai anovane mukaka mushoma unonga urimo.

Ezvitoro zvinotengesa mitombo anokurudzirwa kuti ngatengesere antu mitombo kana auya nezvitsamba zvinenge zvabva kunadhokodheya Kuti asatengesera angu mitombo isiyo.

Zvitoro zvedu zvinotengesa mutombo zvinokarirwa kuti zvinge zvine nemapepa nekutenderwa nehurumende kutengese mutombo zvikasadaro antu vanotengeserwa mutombo isingazi kunaka inozovakuwadza.

Zvibhedhleya zvedu zvinosise kunge zvakanyorwa zita rakhona ngezvinoitwemwo kuitira kuti muntu aziye asati apindemwo kuti mwonamwo munoitwe zvemazino, munoitwe zvekuadhimitwa zveshe munhu ngaziye asati apindemwo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviine pekurongedzera mitombo pakangwarirwa pakahlamburuka , imweni inode kukonyerwa panotondorera aidi panopisha , imweni inoda kuiswa mumafiriji inoda kunge irimo munotonhorera . Mitombo yakawanda mizhinji aidi zuva .

Ngenyaa ye mbavha anhu anoba chero mitomboyo mu zvi bhedhleya hino chibhedhleya choga choga chino sise kuti chiiswe muntu anenge eyi rinda eyi hloya motika dzeshe ne anhu eshe ano pinda kuti ari kuende pari.

Musavhundukaba kuti yowe handapihwa mubhedha hino ndinooniwa ndiyani ,anotendedza muzvibhadharamo unouya veionekwa ,vombotounzirwe nezvikafu zvinobve kumhatso veirya .

Movha dzinogare pazvibhedhleya dzakanaka maningi dzinobetsera maningi panguva inonga yaitika njodzi. Dzingava tsaona dzemumigwagwa angava anamai anode kubara dzinoshanda izvozvo, dzorumba dzonoatwara kuuye kuchibhedhleya.

Mitombo inosise kunge yakagadzikwa pakanaka, munyari mainotengeserwamo muzvitoro zvemitombo inonga yakachengetedzwa yakaiswe mumakhabati. Imwe inode panotontorera inotoiswe nepanotontorera munoonekwawo ngemvura yekumwa yemene kuti mweide kumwire imomo vanomupa ngemvura yekumwa.

Tagumeyo kuzvitoro zvinotengese mitombo ngatione kuti tabudise tsamba yabve kwachiremba todetserwa tisatore mitombo yakamboseenzeswe kumhatso woti ndiwona aiwaba.

Muzvitoro zvinotengese mitombo ngazvinge zvakabeurwa zvakanaka yambo zvinodetsera kuti denda rikapanda ngeusiku muntu unomuka orumba ondotenga mirombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo ngazvigare zvakabeurwa ngousiku nekuti matenda anonyanya kurwadza usiku ngazvigare zvakavhurwa kuitira vanorwara wo usiku.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zvaka hlamburuka ngamunge meyioneka kuti zvakarongwa zvakanaka kuitira kuti pakuzotora mitombo payani inomira yega yebp inomira iri yegani yemundani yomirawo payowo yega.

Tinokurudzirwa kuti ngatitenge mitombo kuzvitoro zvinoziikanwa kuti ndizvo zvakapuwe matsamba ekutengesa ngekuti tikasadaro eree tinotenge imweni mitombo isingazotiitiri zvakanaka mumwiri dzedu.

Zvitoro zvinotengese mitombo ,zvinosisa kunge zvakahlamburuka, ngazvichene ,musaite zvirwere, musaonekwe mweibhururuka nhunzi. Dzinota tapurire zvirwere pamitombo yeduyo, uye ngaigare makavharika.

Tinokurudzirwa kuti tinotenge mitombo muzvitoro zvakatenderwa kutengesa mitombo tisandotenga mitombo mumanzira tisandotenga mitombo peshe-peshe ngatitenge mitombo muzvitoro zvinenge zvakanyorwa.

Anoona ngezvekugadzirwa kwemitombo, anomboite mishongano akadhibana pashi reeshe, eimboonesana, maererano ngemitombo inosisa kushandisa, nekugadzirwa muzvibhedhleya mwedu.

Vebandiko reutano vanemukuvo nemazuva evanoise padivi ekucherechedza matenda akasiyana siyana ringave denda re TB,ringava denda re Aids, antu anenge ohamba mumanjiramwo eideedzera, eiudza antu ngezve chirwerecho.

Zvine utano maningi, kumbowane nguwa yekumbogara uine amweni mweimbobhuya zvinomunesa mundlqondomwo ,zvingava zvekurarama, zvinyari zveutanozvo, kundokurukurirana ngaamweni, zvikokurerusire mutoro.

Ana mukoti edu anofundiswahe ngezvekubata arwere anosangana nezvirwere zvimweni zvisingatapururanivi. Zvirwere zvakafanana nana situroko kufundiswa kuti anobata arwere akona sei zveiende mberi.

Eya magumeyo kuchibhedhlera aungotangi nekunzi pindemo madhokodheya anongotanga ngekukuningisa zviro zvakaita sehuremu hwako zviro zvakaita Sana BP zvimweni zvakaita sekureba hurebu hwakona hunotodetsera mukurapwa kwemuntu.

Anoona ngezveutano aya ane nguwa yaanombobuda kunze, ombobhuya mungaa muzvikoro, mufundo yepadera, mungava mumamizi, eifundise anhu, anhu eiuya nezvakasiyana siyana, matambudziko akasiyana siyana eiyabetsera.

Eutano anenguwa yaanombobuda mumanesi eibuda einofundisa anhu ngemaererano ngematenda anenge eida kutaurwa ngezvawokwo anombobuda ombofundisa anhu mumakanyimo nemumamuzi.

Asharukawo atiinawo mumamizi medu, zvakakoshe maningi kuti timbopote teimboatora anambuya eduwo, teimboende nawo kuchibhedhleya, eimbonohloiwa mabhiiphiiwo anowanda kuti munhu achinge akura zviyani.

Madhodha woye munokurudzirwe kuti muende munohloyiwa dendaro riri kunetsa maningi mazuwa anaya, repurositeti kenza. Anombohamba mumarodhimwo, mumadhorobhenimwo eifundisa , eibhuira anhurume kuti ngaende anohloyiwa.

Kune anoona nezveutano pasi reshe, neamweni masangano anodetsera kuti utano hweanhu munyika hubatsirike. Anofamba mukati mwenyika eyifundisa kugadzire mitombo yakanaka, inoshande zvakanaka.

Tinodakarire madhodha anodakarire kuende kuchibhehleya ariyo madhokodheya ngatiende anomudetsera anomubhuyira zveshe zvimweni zvakona unopuwa zviri papepa unobhuyirwa masenzero azvona.

Eya ezvipatara, ezvibhedherawo anemukuwo weanombobuda dzimweni dzenguwa anotombohamba ngemovha, eibude kubanzi kofundisa antu zveienderana nedenda reanenge eida kudzidzisa pamusoro paro.

Eutano akanakire kuti kunyari usingadi zvekuende kuchibhedhlera anombobuda eihamba mumazi eidetsera, eifundisaawo ane adikani awo nyaya dzepande kuti dzkanakirei nezvazvakaipira nezvaanofanite kuza sababa namai.

Eya ariyo kuchikorayo ana anosise kubopuva nguva yekuti amboite zveutano hwavo. Kumbogwinyise nyama dzavo kugwinyise marenje avo ane nguva yaanotomboita eshe ana echikora eshe.

Anoona nezvehutano anokudziridzira ana mai kuti arambe eienda neana kuzvibhedhlera andohloiwa dzimweni dzemukuwo anotoita yekuhamba eiuya eiona ana ngekubaira.

Anamai anokurudzirwa kurambe eiende neana kuzvibhedhleya. Eindo hloiwa kuonekwa kuti arikukure zvakanaka ere, aikubairwa ere kudzivirirwe kuzvirwere zvakasiyana-siyana.

Zvinofundirwa ngeana kuchikora iyo zvakawanda maningi. Amweni anofunde zvekuerengazvo, amweni anofunde zvekupenda nekudhirowa tinozviona matinohambamwo zvinenge zvakadhirowiwa zvinenge zvatofundirwa kubva kuchikora.

Ana mai woye ngatidakarire koberekere kuzvibhedhlera nekuti tinodetserwa Kune amweni anobara ana aya asingazi kukwana nguva yavo munofundiswa kuti ana awo akure zvakanaka mweiaise pachipfuva musikazi kupfeka hembe eizwe kudziya kwemwiri wamai anopona

Ikodzero yemwana weeshe kuti aende kuchibhedhleya, eindo hloiwa mwedzi woga woga, eionekwa kuti ari kukura mune chaka chakanaka here, amai akhona eindofundiswa kuti unongwarira sei acheche.

Anoona ngezveutano hwaanhu anokurudzire maningi kuti anhu aende kohloyiwa denda ranera reshuramatongo. Anokurudzira maningi, kunyanya anhu echirume, kuti ngaatorane naanamai oenda onoziya zviri mungazi mwavo kuti adetsereke mukuronge mburi.

Twaayo tumichina, twumwe twekuti unokone kutoshandisa wega kumhatso. Tunofanana netumichina twekuningise mimba kuti yabata ere kana kuti ahizi. Unotokatenga muchitoromwo munotengeswe mitombo wofundiswa zvekundoita wondoita wega kanyi.

Zvetinoita naiti dzoo zvinosiyana peyani zvichienderana nebasa rode kushande mutombo wakona, imweni dzinoite yekubairwa dzeiteere ganda, dzimwe dzoite yekunyudzwa mukati mwoo mwenyama dzondosiyana siyana.

Ana echikora echinge abuda zviyana anokurudzirwa kufamba ari muzvikwata zvikwata dzimweni dzenguwa anokarira kufamba ngeadzidzisi awo echiende kumamuzi kwawo.

Anoona nezveutano pasi reshe vakagara pasi vakaisa zuvaro rimwe chete pagore rekucherecheredza denda reAIDS vantu vanenge veifundiswa kuti voitasei kuti chisapararira.

Eutano aya anedzimweni nguwa dzaanombobude kubanzi eidetsera antu ane matambudziko akasiyanasiyana anokone kubuda akanangana nezvekudetsera ana echisikana kana kuti anhu kadzi ,oendepo patebhura po ofuundiswa ngezvekushandisa zvacho nguwadzimweni anotomupa.

Kubarire muzvibhehleya kwakanaka anamai woye wazwa kuti yaruma ngatirumbe kuchiibhehleya munodetserwa kunanambuya ariyo anomufundisa nekuchengetwe zvakanaka kunoitwe hwana nekuyamwisa zveshe munofundisweyo.

Anachiremba eyirape muntu akazvitakura eyiongorora kuti zviri kuhamba ere nekuti mwana akanyatsogara zvakanaka here, mundanimwo.

Zvakakosha maningi muutano hwemuntu ,kuti waamuka mangwanani aya, wombo tasamure mwiri ,wotwasamudze maboko, wotwasamudze marenje, unosvera zuwa rako rakanaka, ndxondo dzako dzeishande zvakanaka.

Kugwinyise mwiri chiro chakanaka kutomuka weindotasamudza marenje ako, ngemaoko ako, ngemishana yako, ngendani yako amweni ozviitire pamhatso unototenga zviro zvacho zvekusimudza mangwanani aya aachiti zvekubuda eirumba pabanzi

Ariyo machiremba akafundire basa rekudetsera anhu aya anenge akakuvara mumatsaona, anenge akakanganisike mitezo yawo. Anobetsera eyifundise kungari kubata zviro, kungari kuhamba anofundiswa zeshe.

Zvakakoshe maningi kuti mangwanani aya wamuka womborumba, wombotwasamudze nyama zvinoite kuti ndxondo dziswere dzakagwinya dzeishande zvakanaka zveihambirane nenguva.

Mwiri yedu imosise kugare yakagwinya. Ndiko kuti ikone kurwisa zvimweni zvirwere zvinondouya muanhu zvinosanganisira mabesha. Muntu weshe unotarisirwe kumbomuke eyitwasamure marenje mangwanani ega ega ngezuva rovira.

Amuna, ngatidakarire chibhedhleya, zviro zveshe unozviwaneko, zvakadzara mishongayo yekuyise mapino, mapino akavharika zviyani machira ekusungira kuti wakuwara zvose zviriyo kuchibhedhlera ngatirumbe.

Kune rimweni bandiko remachiremba rimoshande neantu anenge eida kutwasanudze mwiri angawa akakuware mumatsaona, angawa akasitiroka anoshandise zvakasiyana siyana kuti nyama dzidzoke makodo adzokere pandau. Zvimweni zvakona zvakandoite mabhora zvinenge zvichishandiswa.

Antu ayani anoite zvekusimbisa mwiri zvekusimudze masimbi kana kurumba, ane zvikafu zvaanotarisirwa kunga achirya zvikafu zvakasangana nemichero kunyanyanyanya michero. Anokurudzirwa maningi kuti arye michero.

Tinokurudzirwa antu eshe kuti tipote teimborumba mangwanani ayani teisimbise marenje edu teisimbise mwiri yedu zvinopa utano hwakanaka kana weirumbe kudaro kuti wazwa kuti wakuwara rumba kuchibhedhleya wodetserwa.

Panezvimwe zviro zvinotarisirwa kuti uyinazvo mumbatso mwako kunyanya aya anoita zvemutambo kuno tarisirwa kuti muntu unokone ungangokuwara chero nguva saka pane zvaanotarisirwa zvanenge anozvo zvo osanganosira zvimabhandichi zvinosanganisira mafita ekuzora zvese zvona.

Muntu weshe unokarirwa kuti asimbise nyama dzake, agare nyama dzake dzakagwinya. Wamuka mangwananai ayani kuti weimbotwasumudze marenje, wotwasamudze marenje ngemaboko, ngemwiri weeshe.

Antu eshe anokuridzirwe kuti ngamwe mvura yakawanda mumiri mwake muntu kunyanya nyanya awawo anoite zvekurumba kuti agare miviri mwawo makadzare mvura nekuti anorashike mvura yakawanda munguva yavanenge vai rumba.

Anoita zve mitambo zvo zvingava zveku rumba ane zvikafu zva ano tarisirwa kuti adye zvikafu zvaka fanana ne michero yaka wanda ano kurudzirwe maningi kuwanze michero pakudya kwawo.

Kuchibhedhleyako kwanaka maningi mazuva anaya, unyaari waguke murenje zviriko zvaanokupa zvekuti uone kuhamba. Gumbo ritwasuke murenjewo . Huye zvinenge zviine mazera ekuti izvi ngezveana adiki, izvi ngezveanhu akuru. Izvi ngezveakapfupika, izvi ngezveakareba.

Kune rimweni bandiko remadhokodheya anonga arimwo muzvibhehleyamwo anoshande kutwasatanudze mitezo yeanhu inonga yakakuwara amweni anonga akabarwa akadaro ariyo madhokodheya anoshanda izvozvo zvekutwasanudze marenje eanhu nemabhonzo eanhu.

Antu ayani anoite zvekurumba, anoite zvemujaho, anokurudzirwa maningi kuti ngaawanze mvura ngekuti anorashe mvura yakawanda maningi, nguva yeanenge eirumba kana kuti yeanenge eitambe mujaho.

Ngatisachengeta matenda mumamizi mwedumo hama wee. Muzvibhedhleya zviriyo, iriyo michina yaako yadzaramwo mazuwa anaya yekuti indohloya peshe. Imweni yakhona inotochinja ngazi remuntu yeibudisa yeisuka yeipetudza.

Kune michini isangafaniri kushayika muzvibhedhleya, pangaa pamakirinikapo emisinde mwedumwo, zvimichina zvakayita ingateyi zvinotora mabhipii, michini inotitarira kupisa kana kutonhora kwemwiri, michini inotarira kupomba kwemwoyo, kuti uri kupomba chakanaka ere, neyino ningisa madziso.

Yaanoitwa anawo nguwa yaanende eifundire udhogodheya zvimweni zvakhona anotange ngekufundire pamifodho eibhiirwa, eifundiswa zviri pona ipopo pamadziro zvakanamirwa.

Michina yaamwo muzvibhedhleya yakawanda maningi mizhinji yakona inosenza ngemagetsi. Sakei mweiona nguva zhinji muzvibhedhleya hamunozi hamufaniri kushaika magetsi indaa iyona yemichini inonge yeida kusevenza.

Ane matenda ringanyari denda riri ngatirumbe kuhli kuchibhedhleya mitombo iriyo michina iriyo inomuhloya inototi watoiswepo pamagetsi imweni yacho inotorineka nekatiivhii kekuti unenga weitoona zvinonga zviri mumwiri mwako.

Zviro zvino senzeswe mu zvibhedhleya zvino sise kunge zvaka chengetwa pandau dzakanaka zvimweni zvakona azvidi guruwa zvimweni zvakona azvidi kupiswa nge zuva sake zveizi ngazvi gare maka dumaidzwa.

Pane michini yakawanda maningi inoseenzeswe muzvibhedhleya, imweni inoshande basa rakanaka maningi rekuningira kuti mwoyo wako urikushande zvakanaka ere, zvimweni zvakona zvinoseenzeswa ngefoni weitora weiona kuti ropa rako ririkuhambe chakanaka ere.

Mazuva anaya vantu vorape veishandisa michina yechizvino-zvino, mweshe mweunopinda madhogodheya hauoniba majekiseni patebura, unoona akandoise mushinawo wekombiyuta. Unomudetsera kuti basa rireruke.

Kune mutombo wetinogara nawo mumamizi medu umo, azhinji acho atiuzii kuti mutombo. Muti unoizwa iwo muguzibheri unoshanda, hwana hwacho hunobarwa hunorapa, nzinde dzakhona dzinorapahe matenda akasiyana-siyana.

Mashango edu akapfuma maningi ane mitombo inotidetsera muhupenyu hwedu imweni yakona inosisa kugara pasinde inofana a nemitombo inoshanda kana munhu arumwa nenyoka ngaigare pasinde nemuzi.

Mitombo yedu yechianhu inotibetsera maningi. Chezvinoda kei? Ngatiipiwe nemunhu une ruzivo nayo. Tisandoti weshe weshe-weshe totora. Imweni inokuwadza. Imweni inototore upenyu hwemuntu.

Tei sima maruva zviyani pamuzi pedu ngationekuti haasi maruva ayani anokokuvadza ana ere. Kune amweni maruva ekuti ana akabata unokuvara kana kutotswa ndivo kana kusvuuka ndivo.

Kune imweni mimbuti inoti here tinowane utano kubva mune zvinoberekwa. Kotihe tinowane utano kubva kumashakani akona mwiti yakaita ngemipopo.

Mitombo yedu yechiandu yakakosha maningi , ngatiitore mumashango umwo toiise pamhatso tisazonetseka nekurumba mumashango kana denda rouya.

Anode kushandisa mitombo yedu yechianhu, ngatisaambe ekookuma mitomboyi, pasina anoiziya. Ngatiende. neanoiziya, otikhombidza tokuma.

Mitombo yechibhoyi iriyo yakawanda maningi. Chinondoita ngechekuti pamweni pakona unenge usingatoziyi zvakafanana sepfuta tinadzo mumamhatso mwedumo asi azhinji atidziziyi kuti dzinorapa

Hama wee ngatitore ana mbuya vedu tiende navo kumakwasha anotikombidze mitombo inobetsera toitora touya nayo mumamuzi toisime pamhatso.

Mazuwanaya tirikukurudzirwe kunyanya kuseenzesa mitombo yedu yemumamizo maningi anotokurudzirw kuti kuti irimushango ngaindotorwa iunzwe pasinte isimwe pamhatso.

Mitombo yedu yechianhu inobve pamumbuti dzakaparadzana dzatinoone mumakanyi mwedumwo inosanganisira miti dzeminhundurwa. Dzinorapa ,amweni anosenzese kurape maronda, amweni anosenzese kupfungaidza eirapa zvirwere zvakawanda wanda.

Ngatibonge vezveutano akatore teu redu akarikoshesa ,raakuvandudzwa raakuuya ririmuzvibhotoro rimwe riri muzvigubhu antu eishandisa kugeza nekumwa eitonasire miiri yavo nemakanda avo nemavhudzi avo.

Vezveutano votibetsera maningi mumakanyimo kuvandudza mitombo yeduyo yechiantu yotorwa yakuiswa mumabhotoro yonyorwa zvipepa kuti kuti uyu unorape chiini uyu unorape chiini .

Ebazi rezveutano ari kutora mitombo yedu yemumakanyiyo oiendesa muzvibhedhleya mavo vondoihloya voona kuti uyu unodetsera chiri, uyu unodetsera chiri, einyora pamaphepha antu oziya kuti uyu unorapa chiri ne chiri.

Mitombo yedu yechianhu yaakugadzirwa zvakahlamburuka .Yaakugaiwa vopedza woiswa wose mumakaba ,onyore mazita nezveunoshanda umwe neumwe.

Kuti teide mitombo yechi antu ngatibude ngeanoiziya kuende mushango tisabuda teiite eku fungudzira nekuti imweni yakona ukaimwa inokuvadza kana kutouraya kwakona.

Asharuka edu anozive mitombo mumakanyimo arikubatana nevebazi rezveutano eivakombidza mitombo yeshe irimumashango eitora, eibatsira yeisanganiswe nezvimweni, yotove mitombo inorapa, muzvibhehleya.

Ngatimbonge ebazi rezveutano ari kubetsera maningi kuandudza mitombo yedu yechiantu. Achitamburudza echiinasira peitobuda mutombo yakutengeswa muzvitoro teitonasira makanda edu teitomwa teipona.

Zvetakagara mumamuzi mwedumo tine antu arimo anoziye mishonga yedu yechiantu. Zvino kee tinekumbira kuti ane ruzivo ayani ngabetsere ana aziye mishonga ngafundise antu kuti uyu unorape chino, uyu unorape chino.

Mwatenge mitombo maphirizi enyuvo muchitoro chinotengesa mitombo. Erengaipo zvimweni zvakona zvinoda kuningira mazuva acho amunofanira kumwa zvinoda kuningira zvaakanakira ngezvaakashatira.

Anoona ngezveutano anokurudzira kuti mwaite chitoro chenyu hambirai mapepa munge mune mapepa ngapange pane zita rekhambani yenyu kuitira paine chashata muntu anoziya kuti ndakatenga pakhambani yakanzi kudii dii.

Mitombo irino memashango medumo yatinokurudzirwa mazuvana kuti ngatiitore tiingwarire tiri pamuzi pedu titore tosima muberere yotokura totodetsereka.

Irimwo mitombo mumamizi mwedumwo yakasiyana siyana imweni inoshandiswe mashakani imweni inoshandiswe mapande imweni inoshandiswe nzinde asi yese yeindoporesa kupedze matenda.

Mitombo yedu yekare yodetsera maningi mazuwa anaya . Eutanowo ndiyona yovotokurudzira. Mitombo yakaita ngatei itsangamidzi irikudetsera zvakanyanya mumakanyi mwedumwo. Ngatiishandise.

Zvogadzirwa ngemitombo yedu yemumakakanyiyo zvawanda maningi uye zvirikudetsera maningi antu mumamizimwo nemumataundimo, anhu arikudetsereka. Irikugadzire zviro zvakasiyana-siyana, amweni arikugadzire zvemusoro naro teuro. Amweni arikugadzire mishonga yekudzora, zvakandosiyana-siyana.

Mitombo yedu yechiantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana siyana imweni yakona inoite ekutwiwa yogaiwa yopuwe muntu ozomwa imweni anomwiwa ari mashakani ega okwatiswa muntu odunga.

Anohamba mumamuzi mwedumwo ezveutano eitore mitombo yedu yechinyakare yedu yekumamuzi, eienda nayo kuzvimhatso zvavo zvine michina ondoongorora kuti inorape chiinyi inorape chiinyi einyore pashi.

Mazuva anaya mitombo mizhinji muzvibhedhleya irikugadzirwa yeibva mumbiti yatiinayo kumamizi kwedu. Angaa maruva, angaa anateuwo arikushandiswe kugadzire mishonga, imweni yekuzora imweni yekumwa.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka maningi, hino tinokurudzirwa kuti tisanokuma mitombo iyi tisingaziyi ngatiende neasharuka anoziya otikombidza.

Munguwa yekunaya kuno wanda magandwa magandwa ona awawo ano konzeresa humhukutu huno konzerese malaria nezvimweni zvirwere zvakaita seana bilihazia tino kurudzirwa kuti ana asata mbiremwo mumvura yakadai.

Mune rimweni shango mumamizi mwedumwo rinorapa, amwe anoshandisa kuriita tiyi yekumwa teitorapa zveidetsera mwiri wako kuwedzera ropa zvimweni zvinoderedza zvirwere zvakaita sekupambiwa kweropa mumwiri.

Mitombo yechianhu yadetsera maningi karetu. Anhu aisaenda kuzvibhedhlera ngendaa yekuti nguwa dzimweni zvainge kuretu asi mazuva anaya mitomboyo ndiyo yakushandiswa ine muzvibhedlera mwoo .

Mitombo yedu yechiandu inoshandiswa ngenzira dzakaparadzana imweni inokumwe mashizha eitwiwa imweni inokumwe mashizha eikwatiswa munhu ozomwa kuti apone.

Ebazi rinoona nezve ku gadzirwa kwe mitombo ye chi vantu anotore mitombo iyani oyi nyora mazita oyi tumidze mazita oyinyora zvainoshanda kuitira kuti kana akuru edu atamika tinowane pazvinenge zvaka nyorwa toenderere mberi ngekui senzesa.

Tinokurudzirwa kuti tisapishe mashango nekuti mumashangomo ndimwona munobva kupona kwedu. Ndimwona munobve mitombo yakasiyana-siyana, inorapa matenda akapambauka.

Tinawo mumamizi medumwo anhu awawo anoziye mitombo, anoziye miti kuti uyu unorapa chiinyi, uyu unorapa chiinyi. Ngatiechengetedze anhuwo awawo arikudetsera ntaraunda pamweni ngenyika yeshe.

Mitombo yedu yechiantu inodetsera maningi yazvinongoda ndechekuti aikumiwi nemuntu unoziva ngaukumiwe nemuntu une ruzivo nawo.

Mitombo yedu yemumamizi inodetsera maningi. Gorero takapona ndiwo mazumbaniwo gore rekovhidhiro rebeshamupengo, takararamiswa ndiyo. Saka yakakosha maningi mitombo yedu yechianhu.

Akuitora ana edu aya akafundire mabasa eudhokodheya arikuitore mitombo yedu iya yechiantu oinyore mazita yozikanwa pashi reshe, mitombo yedu iyoyo irimumamuzi irikunoshanda pashi reshe kuponesa antu.

Hama woye ngatikoshese makwasha makwashawo akanaka maningi ngekuti mweya chaiwo watofema inobva mumakwashamo mitombo yadai kudzara nemuzvibhedhlera iri kubvemo mumakwashamo.

Maizviziya here kuti imweni miti yatinayo mumamizi medumo inorapa zvakafanana nemuti wemugwavha mashizha akona anoshande kurape besha weikotsora ukamatora wofashaidza wokwatisa anorape besha .

Ari kufunda ngezvemitombo yechibhoyi ari kuti auone mushonga anoenda nawo kumamhatso awo ekufundira ochinyore pamabhepa mushonga uwowo zvaunodetsera kuanhu.

Tafunge kudzirapa ngemitombo yechiantu, ngatibude ngeanoziya. Ndapota ndapota ngatibude ngeanoiziya. Tinotore ngezvisizvo tikadzikuvadza mwiiri yedu.

Miriwo yeshe yechiantu inodetsere utano hweantu kuti huhlamburuke miriwo inotidetsera kurwise marwadzo mumwiri yedu, miriwo yakaita ngatei mutikiti inodetsera maningi.

Eutano ari kuti kurudzire kuti ngatisime miti yedu yekudhara inoshande kuite mitombo, tiitore kubva mumashangomwo yeiuye pamuzi zvitirerukira kana denda rauya.

Mitombo yatinoone muma....inotidetsera maningi kurapa. Imwe ino inorape maronda kutokwidzirepo, pachirondapo, chinotokasire kupora. Imweni inorape mundani zveindosiyana-siyana.

Mazuva anaya zvaayo zvimakaba zvochengeterwe mitombo yedu kunyangwe mumakanyi mwedu umwo anasekuru ari kuutse mutombo zvaako ari kukurudzirwe kuti ngaise muzvimakaba zvakavharika zvisapinda zvimweni zvimbutu zvinokonzerese mamweni matenda.

Imweni mitombo tinoirya semuriwo inotidetsera maningi muutano hwedu, mitombo yakafanana nanaguku inotidetsera kushanda kurapa maBP.

Tino bonga yamho nge bato rezve utano ari kuhamba mu makanyi eyi tore mutombo yedu yechi anhu eyi ipe mazina eyi chengetedza mu zvibhedhleya yoite mutombo yaka nyorwa ino ziikanwa.

Mazuva anaya taakuti tikafamba mumamhatso tinotoone mwakasimwa, amweni tinenge teiti maruva. Ukazomavhunza aridzi epapo pamuzipo, anotokubhuira kuti haipi maruva, mitombo inoadetsera pamuzi pavopo.

Takaningire utano hwedu zveienderane nezvikafu zvatinosasa kurya. Michero inokurudzirwe maningi nekuti inotidetsera kurwisa matenda mukati mwemuiiri yedu. Anhu anosise kudye michero yakaita mapopo nezvimweni yakawanda-wanda.

Mitombo yedu yekumamizi inodetsera maningi, ngaigare pasi maningi nemhatso kuitire nguva yenjodzi, kune mitombo inodiwa inoshanda nguva yenjodzi inofana ndeyekuti kana muntu akarumwa ngenyoka ngaunge uri pasi ngepo.

Mashango edu akazare mutombo, mitombo yakadzaremwo mumakwasha hino zvetinoda kee tinoda kuti tive nemuunthu unoziya mishongayo unoiziya otifundisa totora mishonga iyi mitombo iyi touya toisa pamhatso todetsereka ngekukasika.

Mitombo yedu yemumamizi medumo irikudetsera maningi pashi reshe rotogonda ndiyona mitombo iyoyo ngatiichengetedze mumakanyi medumo. Ngatiichengetedze miti yedu.

Arikufunda aya akauya nechirongwa chakanaka chekuti mitombo iyo yedu yechibhoyi ngainyorwe yoisa zvoiswa pazvinochengeteka kuitira anambuya akatamika tinosara teiziya kuti uyu mutombo unorapa chiini uyu unorapa chiini.

Kundaa kune antu ari kufundira kutora mitombo yedu yekumamuziyo eitonasira eiisa mugaba. Zvonyorwa kuti mutombo uye wakabva apa, unoshanda zvakadai nezvakadeno.

Mazuwanaya zvanakire kuti ezvibhedhleravo emitombo yechiyungu ari kubatana ngeemutombo yechibhoyi eyiratidzana mitombo inoshanda apedza oikumanisa apedza oyipa mazita yonyorwa yotochengetedzwa pakanaka antu opona.